Make I yan you about wetin dem dey call quality care. Quality care na de type wey dey refer to as person go hospital, doctor go treat am de way e suppose be. You know some doctors go lis ten to you, dey go wan hear wetin your problem be wey e wan at ten d to and e good sey all of our hospital whether na big hospital or na small hospital, all of dem go get this quality care for there. De care fit involve; Number one: when you carry your problem go meet doctor, doctor go know wetin your problem be. E go check you well, at ten d to you; oya now wetin be de problem? You go yan de doctor tell am well. Secondly, doctor go also when he don hear from you like dat, he go come also maybe collect your blood, your your piss. All dis kind ting come go test, come know so dat e go send go lab make he know wetin de problem be. Say you get so all dis one na quality care wey person suppose get because make we imagine am now, you wey be sey you go hospital den doctor dey dey press phone, nurse dey dey do wetin dem wan do dey gist, nobody dey at ten d to you even maybe you carry your mama go there, nobody dey at ten d to you, you no go feel happy. So e dey wey be sey dis quality care, we get am for all our hospital. Doctor go sit you down after him don lis ten to your problem, he go come tell you say, okay um, see de issue wey dey wrong with you, see how e suppose take take your and care of yoursef, see medicine wey you suppose take and see de number of times wey you suppose take am. Or e come even send you go wetin dem dey call dieticians, he go come teach you sey okay oh, no eat dis one, no eat dat one because he no good for your health. so e good make dis quality care dis beta um handling wey dem dey do for us for hospital, e good make e dey on, make e dey everywhere. like I mention before, like I talk am make e no be sey na big hospital dey only treat you dat way[ um], even de small small hospital wey dey around us, e good make all of dis tings show love to pipu. wen person dey talk, respect am even you, wen you no well sef, before medicine go enter your body, you dey alright so dat one na him be wetin dem dey call quality care wey person get beta beta treatment from hospital around am.

Sometimes pipu dey suffer for mind but because no because no be de one wey we fit see we no dey take am serious. we just dey ignore her like dat. make we talk about mental health and how we go take notice sey those signs, those symptoms wey we fit see wey we go sey um person dey suffer from mental health. Mental health na serious problem wey pipu get oo mental health disorder serious problem you see different tings wey dey happen to person so make we see one of dis signs; number one um; de person go just change from de way he dey normal behave oh person wey like laugh small ting e don vex person wey like to dey among pipu you no go dey see am around pipu again. e go dey run from pipu now person anoda sign be sey person wey like to maybe sing um okay dance um, okay um play games um, do all of dis tings um you come notice sey e no dey do am again dat one too na problem anoda one, e no fit sleep next e no fit chop um once you come see sey small ting e dey complain e don tire eh. dis life don tire am e wan end him life, e wan die. dat one na de warning, de highest one wey um if you hear dat one, you know sey problem dey. so all these ones wey I list so, na signs but de big ting be sey most of dis pipu wey dey go through mental health disorder, dem no dey even show most of dis sign oh you go just see dem quiet dem no talk, yes I know na if you no go near dem you no go know cos dis tings serious. no be till person remove clothes comot for road, you go know sey problem dey wrong and you no suppose laugh person sey um. dem go say you don dey mad you just dey, dey use style dey talk am; no be so oh no be madness na issue wey we get and e don reach time wey we go rise up suppose know sey, dis issue of our head and our mind e dey good make we take am serious. shebi if we get malaria, we go know sey we go go hospital and dis one too if na issue. you know sey you suppose go meet doctor wey go help you wey go treat you so e no good make person dey do dis tings you come dey laugh am tell am sey him don dey mad and all of dis tings e no good so. Wen person don dey show dis signs, help am sometimes pipu just wan somebody wey go dey there, wey go lis ten to am wen e talk make somebody hear am, make pipu no judge am. E no easy to go through dis type of ting be. All dis ting we call am depression dey cause am trauma maybe someting happen for him life before wey come dey come back dey disturb am. um e come be sey him too dey work, e dey always tire na only dat ting him know so e go lead to all of dis tings. shey una get um small ting he dey worry about dis e dey worry about dat de ting noting dey sweet am again e good make we show love e good make we show de pipu sey hope dey and place dey wey e fit get help no be to just dey alone because if de person dey alone someting dey wrong someting dey ask am how you dey? e no know sey e go save dat person so e good make we come togeda forget dat wetin if person dey mad, bring am close love am, take care of am make we see sey everybody dey alright.

Pollution na one big problem wey dey affect us affect our health for our country. Pollution na wen tings like smoke dirty water nylon oh paper oh noise wey too much go dey affect us for body and e get plenty types o of number one e get one wey dey call air pollution. dis air pollution na de one wey you sell all dis smoke wey we go burn someting e go comot for air that one dey as air pollution. e get de one wey dey na water pollution. dey see dirty water every wey. we get that one wey dey call land pollution that one you go see dem put leather everywhere just dirty de whole place with leather oh paper oh so many tings and den we get noise pollution wey pipu go dey make noise everywhere dey give pipu head ache all that one na type of pollution. now how dis pollution dey affect us? remember, I say number one: air pollution; wen we release smoke. wen we burn something, everywhere smoke. e go affect person oh sometime person go dey cough person go get asthma person come out you go see him eye go red all of dis one na someting wey go affect and if person inhale ma him lungs go come dey get problem den we get wata pollution na wen wata don dirty gutter dirty person dey fetch wata near dis ting no be wahala be that you come cholera come get typhoid na problem na wen e no good den we get de land pollution leather everywhere you keep you go see rat go dem plenty all dis ant, cockroach. all of dem go full everywhere. all dis one na effect of of pollution. so e good sey we dey keep our environment clean we no dirty we no dey do tings anyhow if we wan burn someting make we go burn am for wey de smoke go comot e no go disturb pipu um wen wata we wan throway wata, we throway am through normal gutters and make we no dey put paper inside our gutters make we dey carry am dey put for dustbin. de way e suppose be sey you get because if you throway those papers anyhow you block road, how you wan take do wata no go pass you go still get mosquito everywhere and if mosquito bite you sey that one too malaria again na so we go do hospital go full everywhere go full how person wan take do so e good make you clean you no go wait for government say government go do everyting for us wen you start from your own house you clean your office you clean your your gutter your surrounding everywhere you clean am so that you no go suffer all of dis effect of pollution.

For this picture so, this place be like place wey tins dey really really happen plenty plenty, place wey go busy, cos e look like place wey dey sell market, this bag and boxes wey dey on top of this concrete wey separate di road from di place wey dem dey waka, dis bag and dis boxes dry look like something wey good dey inside and good dey inside even di houses wey dey now dem look like place wey dem dey store tins e bi like store and store room for people wey dey sell tins for people wey dey buy tins for big big quantity, even di cars wey dry outside, na something wey día tins say dem go con carry dis guds carry am go wia e suppose carry am go cos this environment e bi like say na market placet, bí like place wey dem dey sell market, place where dem dey carry guds from one place di other. The environment dey talk say make, dey say dis place dey really busy and dis bag and box wey e dey dis um concrete for road so is that women dey sell, na women dey sell for dis place, dey just dey tell us us people dey sell for dis place and one tin dey interesting na how dem dry stack dis bag and dis tins for dis place and people no dey even look am, people no dey even bother themselves how dis tin dry on top road and this kind tin dry always happen for places wey dem dey struggle with money cos if dem get correct money and infrastructure dis kind tin no go happen for good environment. Picture dey show say di resourcefulness of di people, di hard work of di people wey dey live for di place dem dey find ways to see how dem fit use wetin dem get wetin dem want so people dey find way to survive na why dem dey sell something like dis for road even for road dem dey keep día good wey dey cost dem money, people dey find way to survive, di area dry busy, very busy and commercial because say na place wey dem dey sell something and people dey use dis barrier as store space and dey use dis um place for road, dis concrete wey dey divide road from di place wey people dey waka, ẹ use dis place as storage, e use am keep tins, dis kind tin no really good for environment so na wetin dey happen for dis picture so ni dat

Life hard but sometimes na how person dey take carry Dat stress for head wey e go affect him body and him mind um, na why relaxation technique good, relaxation technique na di simple tin wey we fit do wey go help calm our mind wey go help us um help our body and den how we go con take release all those stress con dey alright um and all of dis tins you fit learn am o for counseling section wey go go talk to somebody and all of those ones, I fit give you small example, number one e get di one wey dey call deep breathing, dis one just close your eye you go con inhale con exhale, you go breath in, you go breath out, you fit do am for like ten fifteen minutes and you go calm down you go con feel alright, another one na when you talk to somebody, dis one na e dem o call counseling session, you go go talk to somebody wey go lis ten to you, dis one di person go teach you simple tin wey you fit do wey you go feel alright wey you go relax, clear your mind so dis counseling session no bi say na weak person dey go día o or um you no no wetin you suppose do, no, sometimes when you talk to somebody, e go help make you relax, your mind go calm down then día is prayer o, den you go con meditate, dis one wey you calm down you know when you meditate, no talking, nobody dey talk to you, just you and God, that one too go help then some people go wọn lis ten to music wey dey calm wey no too get all dis toi much sound wey dey cos headache um calm one wey go make dem release, Dat one too dey, some na waka, maybe dem go just, something dey do dem, dey o just commot like dis go waka, go look around dey alright or some go exercise, small small exercise like dat, then e get di one wey go dey think positive, na dry think your wahala, commot your wahala for mind, put better tin for your mind wey go help you dey alright um and dis whole tin about person wey no go relax say person because person wey rest, e no mean say him lazy o, na wise person bi dat cos wen you don work work, stress yourself and you still get di sense say after all those work you need to rest, you get sense bi dat na cos remember your mental health dey important cos wen you too stress, e go affect your whole body so na why all of those techniques wey I mention like dis wey we see, try am make you know how e bi for your body, and counseling no bi shame o, dat one na smart move self, when you go, dem go teach you many techniques aside di one wey i mention wey go make your body and you dey OK.